Goɗɗo ɗo jogi yeri be sarka, be halagare, be jawe, ɓurna fu roɓɓe on naftirta be mai ngam paune, be beddungo ɓe voɗinga.

Derke'en fijobe bol ɓeɗo ɓorni jesi maɓɓe nonde bulu be salla danejum, goto ɗo jogi ndiyam yaraa be paɗe maako haa juɗe. Ɓeɗo fijani ngam sankutuggo iyam ko heɓugo chede.

Roɓe do dari ha lumo fere ɗo wati suweta, fere wati hijabi fere moji gele ɓeɗo kasi attarugu, piya, dankali, nyebbe be ayaba.

Ha shago supamarket nda ɓeɗo jeri are yarugo ti nda milo nda hotchok led drink ɓeɗo hautira ti be mai ngam be yara be biredi ko be nyamdu fere ɓikkon be mauɓe fu wawan yara ɗo mari bote ha bandu sosai.

Ɓoye ɓe wati ɗum ha nder taso tangaran nda jog ha kombi mai be kofi ɗo Holla ni ɓe waɗiri jus je ɓoye mai ɓe ɗo waɗa on ɓe wata ɗum ha fayande ɓe ndiyam ɓe dolla ɓe wata shuga.

Ɓingel debbo oɗo dari owati agogo ɓalejum haa juɗe mako, waati kalagaji haa koli mako haa jude ɗiɗi fu, oɗo jogi waya maako, oɓorni limse maako nonde popul.

Keke napep ɗo dari, nda lanyo mai ɗo joɗi ha yeso be riga ɓalejum oɗo turni hore mako lara waya mako ha bawo mako wodi debbo fere ɗo joɗi ha sera maɓɓe wodi himɓe.

Dammugol nastugo chago supamaket, nda himɓɓe ɗuɗɗum fere ɗo nasta, fere ɗo furta, nda woɓɓe ɗo joɗi ɓe ɗo ya ha shago me ngam ɓe soda kujeji ɓe yiɗi fu.

Goɗɗo ɗo jogi deftere danejum ɓe vindi welcom hom haɗo mai je najwa zerbian vindi ɓeɗo janga deftere ni ngam famugo ko hebugo andal haɗo ko goɗɗo anda.

Keke nyotugo haa dow tayis haa leddi. Ɓeɗo naftira be mai haa nyotugo limse. Bana limse roɓe, ko je worɓe, ko je ɓikkon.

Ɓikkon zaitun ha nder kolobaji ha shago supamaket, ɓeɗo naftira be Ɓikkon zaitun ni ngam waɗugo lekki ko nyauɗugo nyau fere ɓeɗo nyama ɗum nonnon bo ɓe wawa ɓe wata ɗum ha nder salat ɓe nyama.

Hako mbai ha ngesa, ɓeɗo naftira be mai ni ɓe waɗira garin kwaki, ko kurori, be lawa nyiri alabo be mai, ko ɓe waɗira dan wake, hako me ma ɓe ɗo defa ɗum ɓe nyama.

Nder sare ɓe waɗi gefe ɓilugo tv be pop, ɓe fauni bongoru mai be tais, nonde ɓalejum be danejum, dammugal nastugo mai ma ɗanejum be tais, leddi ɓalejum.

Ɓikkon leɗɗe mangoro ha dou leggal mai guda nai, ɓe ɗo nyama mango ko ɓe taita ɓe waɗa frud salad, ko ɓe nama ɓe biɗɗa ndiyam man ɓe waɗira jus, ɗo mari bote ha ɓanɗu sosai.

Yonde sare nda dammugol mai ɗo maɓɓiti, ha yonde mai ɗon leggal nim manga, ha leddi mai ɗon gene gene je fuɗi ha to mai, ɓe ɗo awa leggal ngam hokka hendu, ko heɓina ɗaudi.

Debbo ɗo lawa nyiri haa nder fayende, oɗo jogi lawirgal mai oɗo lanyira ɗum be mai. Ɓeɗo waɗira nyiri ni be butali, ko marori, ko alkamari, ko gurka.

Ɓikkon makaranta ɗo dari ɓe ɗo wati unifom maɓɓe, be soks, bo ɓe ɗo wati soks danejum, fere ɓalejum, ɓeɗo wati lepol ha dande maɓɓe.

Undugal ɗo ɓari ha mahol ha dou leddi tais, ɓe ɗo seɓa ɗum on daga leɗɗe, ɓeɗo naftira be mai be unordu ɓe una a tarugu, ko tattase, ko baskoje, ɓe ɗo waɗira kilanta sare be mai.

Marori be nyebbe definga ha nder pilet danejum be chokali ɓe rufi chitta ha domai, ɓe ɗon nyamira ɗum be nyebbam nda ɓe taitaiti kukumba ɓe wati ha nder mai.

Ɓe ɗo jogi yari be sarqa ha jungo ɓeɗo wata no yarine ha noppi sarka bo ɓe ɗo wata ɗun ha nda nde ɓe ɗo andira ɗun be hundeji kala kala wodi je gol wodi je shardi.

Fehu tamsugo maasa je jamanu ɗo joɗi haa leddi, haa kombi mai ɗon kwali mai ɗo mari maɓɓode gilas. Ɓeɗo naftira be mai on ɓe tamsira maasa ko geraɗe.

Gertoɗe guda ɗiɗi ɗo dura. Ɓeɗo dura gertoɗe haa sare ngam sora heɓa cede ko bo hirsa nyama.